Ak kër b nyo sampa bu parè ngun, nu rah maraj yi. Am benen buntu bu hokha ak ñaari palanteer yu honku. Ci suuf nung ko rah ak ay brick yu nèchi suuf ab suuf.

Nyari gigeen ñui dokh si talli kuneka si kanam mungi taka malani wax bu jaw bu am ayy flower mbuba bu pink takk mussor kuneka si ganaw mom mungi sol tuboyi jin mbuba bu loxobu domi tall sen ganaw mungi ameh natalu Yaya jammeh buy waneh si kaw tablobi mungi tok sol xaftan bu wekh ak mbaxana bu wekh.

Auto bu ndaw bu ciclass, bu bulo, bu garè am lampa yu honku ci gannaw ak binda-binda bu weeh. Naari jigéen ci haley yi jàng ngi sol uniform bu bulo ak bu weeh tahaw ci kanam auto bi.

Tere leve buteget sikon malani wax si kanami trey yi mu nge am natal le gigen bu am karaw bu gudu terey bi si kanam mugi am ai bedabida.

Natalu APS wallet yunèkaay fi nit di jotè halis bu am binda-binda bu bulo, bu weeh ak bu honku ak halis bu nè chi kaw.

Palat bu weih bu am i lemongi dom ak yenen lemong neka sey birr palat bi bena lemong bunj dagateh dipiko benen bi nyu dopako sey run palat bi

Jigéen bi miss bu tahaw sol robu bu chup bu honku bun perr ci kaw ba ci suuf, sol dall bu ñuul. Ci ganaaw am gòor bu tahaw sol tubeye bu ñuul ak mbubba bu orance tè micoro di wèy.

Mbopu goor bu sega bung waat bapare laytu ku laytu ko ay layti terese si mbopam bi laytu konduro si mbopam bi bu terese.

Haarr ak ay bëyè yu tahaw. Haarr yu weeh, bëyè yu sokola ak weeh bëyè bu ñuul tahaw di hool ci palaas bu am suuf, bouyè.

Cassi verr bu tege si palas bu wey ame wonjo.si birr cas bi mu ngi am wonjo furetal si kaw.

Restaurant palaas su lekkèkaay, am taabl ak ay toogu. Taabl bu ñuul, toogu bu ñuul. Flower clip flower bu tégé bu vèrr am toogu bu green.

Sacer garab bi bobpa bu pel bu bolo. Si sa ndeyjor nyu si ganebena si sa chamugn nyu si ganebena.

Haleh bu takhaw chi beureubu jaangeh kaii, sol uniform bu bleu jokheh ganaw, tiyeh markoh kaii bii dii binda, chi board bii board bu njull, tiyeh chalk bu wekh.

Sasè pèrru garab, garab bu orance ak bu weeh. Nekk chi sasè bu halmatèk doomital.

Nyaati toogu saal, toogu toogu saal bi kubeere ko pees bu sokola, bu am ay, nyu dekore ko dekore yu weex, taabul si digge, taabul bu sokola

Gas bu tégé bu bulo bu togèkaay. Ci kaw gas bi, bu horr tégé fa. boppu toogèkaay gas bu horr tégé chi karo ak maraj.

Gór gu mak gu tóóg xameko ci Loya Ousainu Darbó sol xaftan bu wèèx sacci tutti bejaw ci sikiñ bi ak bopú bi.

Nyarru charax yun defare piesu volvet bu nyul ak bu jaw ci popa nu def ci che ye.

Lawyer Ousainou Darboe tok sol xaftan bu bulo jel kala bu sew bu jaw mbaxana bu nyul so verr tok si togu bu xonxu si ganawam gorr bu taxaw sol tuboy bu nyul ak simiss bu jaw.

Haley yu toog chi mburobu jàngeekaay bi, toog chi toogu ak taabl li bant. Naari Haley yu gòor bi, haley bu góor bu nekka chi chàmoñ chi kanam sol mbuba bu honku, Ku chi topu sol bu bulo. Haley bu jigeen bi sol uniform bu weeh ak bulo tekk tereeh chi taabul bi.

Xaleh bu ndaw bu deff yaramu nen toksikaw pesekai busi lobitan pessekai bu wekh nyu deff perr sol perr si batbi ayy perr yu wekh ubikenu tabule bi am nyari pot yu wekh yu garab bag bu oranc siganaw

Gorr bu sol gorr bun hameh Ousman Sonko bu Senegal mu sol simisi haftan bu wey mbahana bu wey sol verr si beche.

Pot tu meew omela ci kanam ñing ci bindé nak bu taxaw, nak bu ñuul ak bu wèèx ak kassu ndox bu tanga ak meew am ay bindé bindé yu wèèx ak bula .

Kayiti xibaar bi do " standard",ci kanamu kayiti xibaar bi si suuf, ku neekë sa chamooy, Si suuf, ñeetu góor, sa chamooy, Yaañkuba Daabo, bénen góor ci diggë, ak ñenen ñaar bindë yu xoñxu, si kow, am ay nataalu, bennë góor, beenë jigéen ak ñeeti Bindë yu bulo ak yu ñuul.

Ñaaru charah hu jigéen, benna bi nu tëddal, benen bi nu tahawal ko. Charah bi kërèm, ci kanam mu charah bi ci suuf mungi ameh binda-binda bu ñuul ak bi chaw. Wèrru ci maraj bu bulo.

Ñaari kup dospoor, yu tahaw ci ñaari tabul yu xonxu, ci diga am pomu medaal yu buleuh ak yu weex, ci ganaaw aye nit yu took, ci aye toogu yu xonxu.

Nyari dale boot si hele yu weyh bu ànda kaiye ak bum bu weyh nu decorat ko ak micky mouse buam bupu bu nglu.

Tóógu ofis bu ñuul am mbuus ci suuf otto bu xonxu ak ay tabull, tabull yi xanxa bu sokola.

Lasukaay yu bindokaay pencil lu bindokaay bu orance bu tégé am wiiss ci kaw tégé ci kaw taabl.

nyaari jaaru nopa yu dija yu fesak crystal yu weex woor ko si kaw am crystal bu bul bu weex bu dija ak survo yu ndawa ndaw yuko woor

Jegain ju sol roubu mazin bu weex tekse koye lohou bu puff bu weex nu dawmeh ku dawmeh kurufelu sukola se batt be se lohou be ak se chatu muba be makeyewu def kawar bu gouda sol jaaru.

Toogu bu ñuul, toogu office bu ñuul. Taabl bu am paka bu ñuul ci diga. Almor verr yu sokola yu hankha chi ganaaw toogu bu ñuul bi.

Nitalu Adama Barrow ci sa camooy, Loya Ousainu Darbó ci sa ndayjoor jom ñaar ñap sol xaptan bu wèèx ak mbàxna bu wèèx Adama Barrow sol vèèr.

Kartonu garabu bu brofen bu honhu, am aiiy binda binda bu wekh ak bu honhu, pur feehal yaram bui meti.

Gorr ak gegen yu tahaw. Gorr sol haftan bu bolo dawmeh batbi won bu bolo. gigen sol roba bu bolo tailey wesuhupu godu sol kawarl bu sokola.

Keyti xibaaru da standard num ame netalu Dr Ismalia Ceesay ci sax ndeyjoor si sax cxamun am ay binda binda yu xonxa ak yu weex.

Buteelu kulli kawar, kubeer bi kubeer bu nyuul la, ci kaw buteel bi am kola bu jaw, ak binde binde bu nyuul, ci kanam.

Kasi werr bu nako kai bu tege ci suf fi concrete mu guda teh am japoyai sisa chamun tekge si bore marach bu cerem.

Jigéen ju tahaw ak góor. Gòor bu chi ganaaw sol haftaan bu bulo, daal bu ñuul. Jigéen bi ci kanam sol dagit, sipa bu bulo, poff layat tè yatu ci suuf ak mbuba bu bulo ak loho poff nu pèrr yiré bi ci danabi, tè pos bu bulo ak kawar bu honku, lam bu oorr ak chenn bu orr.

Keuru taax fonyui sampa tex baregut nyu raax maragi def weng si perong bi def korget bu green si kaw si suuf mongi ame ay xoobi dew si bitti.

Ñarru daalu jigéen yu kokit nung defarè ak pisu venvert bu honku. Chu ron chi kanam dal, chi biir daal lu bi am dèrr bu ñuul tégé chi kaw palaat bu weeh.